Solare ayi la a biŋ. Ka nobɔ pɔgebɔ a ŋmaagyili a solare a nyɔge ba nuuri lantaa a maŋ z a zɛge kaa do saa ka ba are a kaara a solare. Ba mine naŋ kyeen ba zuree ba mine meŋ naŋ ba kyeen ba zuree.

kaŋ naŋ dɔɔ gyoŋgyooligyo pɛgle bompelaa kaŋ kyɛ ka pɔlee kaŋ be o gɔɔ ane bondoɔr kaŋ. Ka bibiiri mine are kɔgoo kaa bie kaŋ taa eŋkpaŋkpol, kyɛ ka kaŋa gbi dumo ka kaŋa meŋ zeŋ teŋɛ a seɛ kur sɔɔlaa ka bie kaŋ araa be a pɛgle bibile naŋ taa eŋkpoŋkpoli, kyɛ ka noba mine meŋ ar kɔg ba.

Die kaŋ poͻ la, ka dͻbͻ mine bata a be a be, a nyͻge kue kuri kaŋ. Ka ba mine toore boma pͻge ba nuuri kyԑ vͻgele kpooli peԑle, ka kaŋa meŋ a are kyԑ kaara lԑ ba naŋ erԑ.

Zie kaŋa poͻ la, ka vũũ a di a a ziiri mine kyԑ ka lͻԑ be sokpoŋ zu a zoro. Ka zoore a meŋ uuro yire ziekaŋa. Ka teԑkaŋa araa be

Pͻgesaraa kaŋa la are, a su kpare sͻgelaa a seԑ kuree, a taa bommine ne o nuuri. Kyԑ ka kͻntoloŋ bone meŋ pare, ka fooni a biŋ kͻge. Ka teԑ banaŋ sԑle bone poͻ ko meŋ dͻgele a be, ka o are dԑlle boŋkaŋa.

Kõͻ yaga yaga la a gaŋ, ka bibiiri mine bata kaŋa sue kpare dõͻ ka kaŋa meŋ su kpare nuwogiri kyԑ ka zaa bata taa bootiri. Kaŋa taa booti-kuru ka bayi taa booti-oorͻbare ka ba boro ne a kõͻ.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

Kũũ daga la a biŋ, ka neŋgyamaa gyamaa mine a su bonsͻgelͻbee a be. Dͻbͻ ane pͻgebͻ. Ka ba mine zeŋ teŋԑ a su bonsͻgelͻ ka ba mine meŋ vͻgele zupile. Ka dͻͻ kaŋa gbi dumo a banaŋ naŋ zeŋ a dakogo nimitͻͻreŋ.

Paaturol koͻroo zie la ka dͻͻ kaŋa zͻͻ moto su kpare- pelaa a araa be. Ka pͻgebͻ bayi mine are a nimitͻͻreŋ a de bibiiri bata ka bas u kpare-peԑle kyԑ ka lͻͻpelaa kaŋ meŋ are ka lͻͻvaao kaŋ meŋ araa ba nimitͻͻreŋ.

Nobɔ bayɔpõĩ mine la are, a toor boma asu boma toor pɔge ba enne zaa, ka ba mine vɔglle kpogli-peɛl kyɛ ka ba mine meŋ vɔgle kpogli zeer ka kaŋa paŋ are a yele yɛlɛ kyɛ kaa ba kyɛlɛɛ na paŋ kyɛllɛ.